Abantwana abancane basendaweni lapha abafundela khona njalo bayadlala phandle okulotshani Kanye lezihlahla zezithelo ezehlukeneyo

Phandle kwesikolo kulotshani obuhle, obufitshane, obuluhlaza bugojolozwele ngamaflawuzi njalo kulesihlahla. Kulomgwaqo oqonda emagumbini okufundela.

Abantwana besikolo amankazaka kanye labafana bamile phandle. Bame phezu kotshani. Abanye abantwana bayadlala Abanye bathwele ambhuku, abanye bethwele izikwama zabo.

Phezulu kwetafula yabantwana besikolo abancane, kubonisa isikhathi njalo lokunye abakusebenzisayo nxa befunda .

Abantwana abancane basesikolo bahleli phandle egumbini lapha abafundela khona, bathwele izikhwama zabo ezilamabhuku awokufundela, phandle lapha abahleli khona kulomthunzi.

Amafasitela awegumbeni lokufundela awabantwana abancinyana phakathi kwegumbi lokufundela kubonakala kufanekisiwe izinto abafunda ngazo

Igumbi labantwana lokufundela lilemnyango eluhlaza kanye lamafasitela aluhlaza phandle kubonakala kulomgwaqo oqonda emagumbini ahlukeneyo.

Abantwana basesikolo baphandle abanye bamile omunye umntwana ubonakala eyame lapha okuletanka lamanzi itanka leli limnyama

izihlahla lezi zigombolozele isikolo esabantwana ezinye izhlahla ngezezithelo ezehlukeneyo kubonakala kulotshani duze lamagumbi lapho okufundela khona abantwana

Ngaphandle kwesikolo kulotshani obufitshane njalo kulesihlahla kubonakala kulendawo okuma khona izimota. Indawo yesikolo kanti khathesi ayila bantwana

Abantwana besikolo baphandle. Abanye bangena emagumbini abo okufundela. Abanye abantwana babambene izandla bathwele izikhwama, abanye bathwele lamabhuku abo.

Umntwana wesikolo uphethe ipenseli njalo uphethe i phone. Pambi kwakho kulebhuku lapho abhala khona. Ngaphansi kwalelobhuku kulelinye ibhuku

Abantwana besikolo baphandle lombalisi wabo ubafundisa ukuhlanyela izihlahla lamaluba lapha bakhanya behlanyele iluba logonjolozelwe butshani obuwomileyo.

Abantwana basesikolo. Kubonakala omunye umntwana ethwele isikhwama sakhe sesikolo. Abanye abantwana babonakala bedlala. Badlalela phambili kwegumbi labo lokufundela.

Igumbi lokufundela lilamakhabothi phakathi, phakathi kwamakhabothi kubonakala kulamathirofi kanye lezigubhu lamabhuku abantwana besikolo abawasebenzisayo mabefunda.

Abantwana beskolo abancane bamile phandle. Abanye bami phezu kwenhlabathi, abanye bami phezu kotshani. Abanye abantwana babonakala bebambe amakhanda. Abanye baphethe amabhuku.

Abantwana besikolo basendaweni yabo yokudlalela indawo eyokutshelela eyinye ngeyokujinga abanye abantwana bamile bathwele izikhwama zabo.

Umbakathi umile phakathi laphakathi ugonjolozelwe ngabantwana abafundisayo. Abantwana baphethe amabhuku njalo bayabala, uyabafundisa abantwana bahleli etshanini.

Iphepha leli libonisa izithuluzi ezisetshenziswa emasimini, kanye lekwakheni. Kubonakala kulamabhara , amafotsholo, kanye lamakhuba.

Izitulo zisegumbini lokufundela. Phansi kulamathayili amhlophe njalo kubonakala kulomduli owamatshe. Duzane lomduli owamatshe kumi umntwana wesikolo.

Umfana omncane ubhabhule isikhwama sakhe esemfundo. Ukhanya ephuzile endaweni yakhe lapho afundela khona, ngaphambili kwakhe kukhanya kulabanye abantwana afunda labo bayadlala.

Abantwana besikolo bayadlala. Omunye umntwana ubonakala ephethe isetsheli. Abanye abantwana bakhanya bedlala bekhwele endaweni engumjingo. Abanye bakhanya betshelela endaweni leyi lapha abadlalela kuyo.

Ibhakane lesikolo ligejelwe phambili kwegedi lesikolo, ebhakaneni lesikolo kubhalwe ibizo lesikolo kanye lenombolo okufonelwa kizo esikolo.

Isikolo lesi sisezintabeni ,njalo sigonjolezelwe yizihlahla ezihlukahlukeneyo lamaluba njalo kulotshani obuluhlaza endaweni yazo.

Kugcwele amabhentshi amanengi egumbini lokufundela, njalo kulabantwana ababili abahleli emabhentshini. Ibhodi lokulobela likhanya licitshiwe.

Iwindi leli ngelesikolo ngangale kwewindi kukhanya kufakwe amakhathibhokisi abhaliweyo, amakhathibhokisi lawa abhalwe ngabantwana besikolo.

Lapha ngibona omama labobaba ababutheneyo, bakhanya besemhlanganweni. Bahleli phandle okulotshani oluluhlaza.

Indawo lapho okufundela khona abantwana abesikolo abancane. Kuletafula phezu kwalitafula kulamabhuku akambalisi.

Indawo lapho abantwana besikolo lapho abayezakhona imidlalo yabo kupendiwe ngamabala ahlukeneyo amanye ngakhanyayo njalo kulezihlahla lendawo yokuhlala.

Amantombazane amabili kanye lowesilisa basekhitshini endaweni yokuphekela. Untombazane omunye uyapheka njalo kulembiza estofini.

Abantwana besikolo abasezingeni eliphezulu bagqoke amahovolosi njalo babonakala bethwele lamabhakede. Abanye bathwele amafosholo njalo bayagebha.

Amantombazane kanye labesilisa basendaweni yabo yokufundela lapho kubonakala begqoke amabhatshi njalo owesifazana ugqoke amagogorosi.

Abantwana abangamankazana basegumbini labo lokufundela phambi kwabo kulamatafula, phezu kwamatafula kulemitshina eyokuthunga njalo kulamalembu.

Abantwana besikolo basendaweni yabo yokufundela lapho abasebenzisa khona imitshina ehlukeneyo eyenza izinto ezihlukeneyo ukubana ibancedise ngezifundo zabo.

Abantwana besikolo bahleli egumbini labo lokufundela. Phezulu kwamatafula bayabhala emabhukwini abanye babhala emaphepheni. Phezu kwamatafula kulamaphone.

Lowu umfanekiso ubonisa laba abafundela ngezempilakahle. Ngibona omama bekhanya befundiswa ngezempilakahle.

Umfana wesikolo ugqoke ihovorosi njalo ufake le maskhi usebenzisa izithuluzi lezi ezisetshenziswa esikolweni ukuba bahlole okuhlukahlukeneyo.

Ubhudi lowu ukhanya esendaweni lapho abafundiswa khona ngemisebenzi eyamadoda ,eceleni kwakhe yizinto abazisebenzisayo ukubana bebaze njalo beyakhe

Umntwana wesikolo uyadweba. Udweba umfanekiso womntwana omncane njalo udweba lomfanekiso womzali, umuntu ongumama.

Abantwana beskolo basegumbini labo lokufundela, lapho abafunda khona ngemithi yesintu ehlukeneyo elapha imikhuhlane ehlukeneyo. Omunye wezifundi ugqoke imaskhi njalo omunye ufake amagilovosi.

Abantwana besikolo bayabhala. Kuhlangene amankazana kanye labafana. Bakhanya becabangisisa ngembuzo leyi ebuzwayo lapha ephepheni.

Abantwana besikolo, bagqoke amawovorosi, bagqoka kanye lamajombo. Abanye babonakala bethwele amabhakede njalo abanye bakhona bagebha inhlabathi.

Igumbi lokufundela, lilamakhabothi aluhlaza njalo amanye amakhabothi amhlophe. Phezulu kwamakhabothi lawo kukhanya kulezinto ezokufundela.

Abantwana besikolo bagqoke izembatho zabo zesikolo njalo bafake lama maskhi bakhanya besekitshini lapho abapheka khona abanye baqobelela okokudla.

Abantwana besikolo bamile phandle abanye babonakala besiya emagumbini okufundela ,abanye abantwana babonakala bemile bathwele amavuvuzela.

Amabhentshi lawo asegumbini lokufundela kanye lamatafula. Iwindi livuliwe njalo elinye iwindi livaliwe. Akulabantu endaweni leyi yokufundela.

phandle kwesikolo okufundela khona abantwana kule flag kulotshani obuqunyiweyo obuluhlaza kanye lezihlahla

Ama bhentshi lamatafula asentshenziswa ngabantwana besikolo asegubhini lokufundela amabhentshi lawa ayenziwa ngamapulanka yiwo asentshenziswa esikolo

Emgwaqweni kubonakala kulabesilisa abathathu omunye ubhabhule isetsheli ngemva kwabo kulomama obhabhule umntwana

Iqembu labantwana besikolo abadlala ibhola ,limile phandle kwegumbi labo lokufundela. Bagombolozele umbalisi wabo, obafundisayo.

Abantwana abancane basesikolo egumbini labo lokufundela, bahleli emabhentshini abanye bayabhala, phambili kwabo kulo mbalisi wabo uphethe ibhuku njalo uyabafundisa.

Abantwana besikolo baphandle. Kulomcimbi abawenzayo njalo kubukeka kulamatent lapho okuhleli khona abanye abababukeleyo.

Umbalisi ufundisa abantwana esikolo. Uyabhala ebhodini, abantwana besikolo bahleli emabhentshini njalo bayabhala. Bagqoke ama uniform abo amhlophe.

Abantwana besikolo abangama ntombazane bamile phandle, ababalisi babo bamile kukhona aba bafundisa ngakho, eceleni kwabo kulotshani lezi hlahla.

Umama uyathanyela emgwaqweni eceleni komgwaqo lowo kulotshani obuqunyiweyo obufitshane njalo phambi kotshani lobu kulokuyizihlahla okuncane okuluhlaza.

Izihlahla ezinde eziluhlaza ezinengi zigombolozele isikolo kulotshani obufitshane obuqunywe kahle njalo kulezinye izihlahla ezimfitshane.

Abantwana besikolo bathwele ingubo abanye bathwele izikhwama zabo. Bamile phandle kukhanya baya endaweni yabo yokufundela.

Igombi lokufundela lilamabhentsi kanye letafula . Phezulu kwe bhentsi kulamaphepha kanye lamabhuku abhaliweyo kubonakala lebhodini kubhaliwe

Indlela eqonda esikolo . Ibonakala ilebhakane ngaphandle kwalo. Njalo kulomgwaqo kanye lenhlabathi . Kubonakala kulezihlahla eziqunyiweyo ezimfitshane eziluhlaza.

Izindlu zokufundela ziyakhwe ngezitina njalo zilezievalo eziluhlaza njalo kulama windi Kanye lensimbi eziluhlaza emaceleni kulezihlahla eziluhlaza.

Phandle kwegumbi labantwana lapho elifundelakhona kulesihlahla, njalo kule nhlabathi. Kulendawo lapho abantwana abadlalela khona. Phambili kwegumbi labantwana abafundayo kubonakala kulesisebenzi esihambayo.

Indlela leyi iqonda esikolo. Eceleni komgwaqo lo kubonakala kulotshani obuhle ubuqunyiweyo kanye lamaluba njalo kukhanya kulezihlahla ezinkulu emaceleni kwaso.

Umntwana wesikolo ugqoke isembatho sakhe sesikolo. Ugqoke izicathulo ezimnyama lamasokisi amhlophe njalo ugqoke leyembe emhlophe. Eceleni kwakhe kulombheda lapha alala khona.

Indawo lapho okufundela khona abantwana besikolo lapha kubonisa indawo abahlala khona ma befunda abantwana besikolo. Yikho lapha ababalisi ababafundisela khona.

Esikolweni lapho kukhanya indawo lapho okudlalela khona abantwana besikolo ma bethe baphumula kancane ezifundweni zabo. Indawo leyi abadlalela kiyo iseceleni kwesihlahla.

Umgwaqo lo ubonisa indlela engena igedi lesikolo sabantwana. Kukhanya kulezintambo zamagetsi ,kulotshani njalo kulezihlahla.

Umntwana wesikolo uhamba emgwaqweni oqonda esikolo. Phambili kwakhe kubonakala kulabantu abahambayo njalo kulezihlahla kanye lotshani obuluhlaza lapha ahamba khona.

Izifundi kanye lombalisi wazo bakhanya bezivalile bonke emakhaleni. Kukhanya bayafunda abanye bamile, abanye bahleli emabhentshini.

Abantwana besikolo bahamba emgwaqweni. Bathwele izikhwama zabo ezilamabhuku okufunda. Umgwaqo lowu muhle njalo kulezihlahla eceleni komgwaqo kanye lotshani obuhle.

Umgwaqo lowu uphambili kwalapho okufundwa khona. Phambili kubonakala kulotshani njalo kulamaluba njalo kubonakala kulezihlahla kubesekubonakala umduli legedi lesikolo kanye lebhakane elifanekise isikolo.

Umfana utshova ibhayisikili, ukhanya uqonda endaweni lapho afunda khona. Ngaphambilini kubonakala kulezihlahla njalo lomgwaqo oqonda esikolo, njalo kulamabhakane abonisa isikolo lapha ayakhona.

Amabhuku lawa abekwe emakhabothini ngokuhlukeneyo, amabhuku lawa kukhanya ngawabantwana abasesikolo, njalo bayabe befunda okuhlukeneyo.

Ibhakane elemfundo eyangaphezulu libonisa libhalwe ibizo lesiko njalo libonisa labantwana besikolo ,lifakwe emdulwini wesikolo, ngaphandle lapho kubonakala kulotshani Kanye komgwaqo

Umbalisi usendaweni yakhe afundisela khona abantwana. Kukhanya kulombuzo ababuze wona abantwana besikolo bakhanya bephakamise izandla ukuthi baphendule.

Umama ugqoke isigqoko eside esiluhlaza, njalo ugqoke lengwane ,uphuma esikolo lapho okufunda khona Abantwana, eceleni kwakhe kulotshani obuhle obuqunyiweyo kanye lezihlahla

Umbalisi useskolo. Ubonakala efundisa izifundi zakhe njalo phambili kwakhe kuletafula. Itafula leyi ilamabhuku esikolo njalo ibonakala ilokudla.

Imota emnyama isemgwaqweni oqonda esikolo njalo phambili kwemota emnyama kuthutsha umtshova omhlophe, kubonakala labantwana besikolo abanye baphuma esikolo abanye khona bengena.

Egumbini lokufundela kulamathayili kulebhodi ebhaliweyo ngumbalisi amawindi amanye avuluwe njalo amanye avaliwe kulamatafula kanye lezitulo.

abantwana besikolo ababili bamile emnyango wegumbini lalapha abafundela khona kubonakala ebhodini kudwetshiwe njalo kulama tafula

Emdulwini wesikolo kulewindi ngaphakathi kwewindi kufakwe amaphepha amanengi ahlukahlukeneyo abhalwe impumela yabantwana besikolo.

Abantwana besikolo bahamba emgwaqweni wesikolo, abanye bamile, eceleni komgwaqo lowu kulotshani obuncane kanye lezihlahla ezinhle.

Phandle kwesikolo kulomgwaqo oqonda esikolo opendwe ngokumhlophe langokumnyama. Kulezihlahla ezinde njalo kulegedi elimnyama.

Phezulu komduli wesikolo kulebhakane elibonisa indawo okufundela khona abantwana besesikolo. Umduli lowu uyakhwe ngezitina.

Phandle kwesikolo kulotshani lamaluba ayakhelwe ngomduli omfitshane, obunye utshani bude obunye buqunyiwe bufitshane. Kulamaluba amahle alamabala ahlukeneyo.

Abantu bahleli ezitulweni njalo ematafuleni kulokudla abanye balokokunatha kukhanya angani kulomcimbi lapha abakhona njalo ezinye izitulo kazila bantu

Abanywana besikolo balendawo lapho abahlala khona mabesesikolo indawo le ilamakhabothi lapho abafaka khona impahla zabo phezu kwamakhabothi kulezikhwama ezilempahla zabo

Abantwana besikolo bagqoke amabhatshi amhlophe. Basendaweni yabo yokufundela lapho okulezithuluzi ezihlola izinto ezihlukahlukeneyo. Kulabantwana abangabafana kanye lamankazana.

Owesilisa umile ugqoke i-mask lesudu izandla ziphezulu kukhanya kukhona akufundisayo. Ngemva kwakhe kulebhakane elibonisa i-mask lokugezwa kwezandla Kanye lezimpompi

Iphepha leli elinamathiselwe esihlahleni, libonisa ukubana isihlahla lesi siyasetshenziswa ukubana siyenze amaphepha, lezinto ezinjengamakhabothi, izinto ezinjengamabhentshi lezitulo.

Indawo lapho okufundela khona abantwana besikolo, kulamatafula njalo kulezitulo njalo kulendawo lapho umbalisi abhala khona ebafundisa lendawo lapha umbalisi ayabe ehlelikhona.

Abafundi abasezingeni elingaphezulu bakhanya besezifundweni zabo. Lapha kubonakala belombalisi wabo njalo kukhona ababonisa khona.

Umgwaqo lowu uhlanzekile kakhulu. Emgwaqweni lowu kuhamba izifundi ezimbili. Zikhanya ziphuma esikolo. Izifundi lezi sezisiya endlini.

Igumbi elihlala Abantwana besikolo kulekhabothi ,phezulu kwekhabothi kubonakala izikhwama ezigcina impahla , phakathi kwekhabothi kulezimpahla zabantwana besikolo ,njalo kubonakala kule computer.

Izihlahla lezi zisendaweni lapho okufunda khona abantwana. Kulemiduli njalo kukhanya kulotshani oluluhlaza phansi njalo kulamaluba lezindawo zokufundela ezinhle eziyakhiweyo.

Utshani lobu obuluhlaza bukhanya busendaweni eseskolo . Utshani lobu buqunywe kahle njalo kukhanya kulezihlahla ezilamahlamvu aluhlaza lenkalakatha yesihlahla esifanekiswe iphepha.

Utshani lobu buhle njalo buqunyiwe bufitshane buphezulu komduli njalo phezulu lapho okulotshani kukhanya kulezihlahla ngangale kwezihlahla kukhanya kulesikolo esiyakhiweyo.

Egumbini lokufundela kugcwele izitulo ezisetshenziswa ngabantwana besikolo yikho lapha abahlala khona njalo egumbini yikho lapha abafundela khona abantwana besikolo.

Umbalisi usendaweni yakhe lapho afundisela khona abantwana besikolo , kukhanya kukhona akudingisisayo umbalisi.

Amatende lawa asesikolo, lapho okubonakala khona kulabantwana besikolo. Kukhanya belomhlangano njalo kukhona abakhanya befundiswa ngakho ngokwezempilakahle.